Emotoka eri mu lugudho, entulege eri kumbali egiringirile. Eyemeleire mu busubi obwa kala ya kiragala nga entulege erimu amadowadowa. Emotoka eri kugya.

Ekibuga nga kilimu enhumba edha kalina kyabamu emiti, kyabamu abantu, kyabamu omuzigiti, kyabamu ne nhumba edhitali dha kalina n'engudho.

Abasaadha bali basatu nga bali kulwanhisa ente. Ababili bali enho mabali, omulala ali enho. Abambaile esaati edha colour endheru. Era nga ghaligho nh'olugo lulimu ente nhingyi.

Omusaadha alina emiyembe ajitaire ku mabega. Emotoka erimu langi enderu erikumuva emberi, owa bodaboda ku pikipiki mu mabali

Endooki eri kukimuli. Ekimuli kino nga kiri langi eya kakobe ne langi eya kacungwa. Endooki eno eri ndala kweri.

Omusaadha atyaime ku kyalani nga ghaligho ebbafu. Kukyalani ghaigulu nga ghaligho olugoye ni mumabali nga ghaligho olugoye. Ebbafu eyindhi eli mu langi eyakasaayi eyindi eyabululu.

Enyama ey'enkoko bali gikalilira. Omuntu aboneseeku emikono nga ali gikyusa nga aveire esati eri mu langi endheru.

Omusaadha ayemeleire aghatali kutegerekeka oti nhandha. Endhuba erikwendha ku vaayo, ghaligho ebintu oti bibaale ebiri mu kala eyefananhiza endhirugavu.

Ensolo edho mu nsiko nga mulimu envuvu, embogo nhe... nhe mpiti nga dhiriagho, empiti nga dhiri kulumuka, embogo dhemereire dhiri mubusubi.

Abalenzi bataanu bali mukisaawe ekyo mupiira bali kusanuka. Abandi bambaire engoye ediri mu kala dha kyenvu abandi bululu bali kulumuka

Abaana abaghala basatu betwise eitaka mu baafu edhiri mulangi endhirugavu era nga bagemyeku. Kumbali ba bunzeku eitaka ne miti emikalu.

Elyaato lirimu obutimba ni yingini no mugoba walyo liri kumabali ge naandha. Omugoba walyo ayambaire engoye wansi empale eri mu color ya ndirugavu

Elyaato, liri mu nhandha era nga elyaato lino liri irala lizira mugoba ghalyo. Ebireri bya bululu nhelangi endheru eranga liri lyonka mu maadhi.

Ente nga nhingi dhiri mu ngira edh'amayiga edhiri mu kala endirugavu, edhiri mu kala endheru era nga dirinha omugoba ghayo einhuma. Akadhomolo akali mu kala ya kyenvu kali ku mabali.

Omwana nga yetiise ekyiibo ekirimu emboga. Era nga n'oghundhi abonhesaaku nkoone. Aghandhi mu mambali mulimu emotoka.